Ukufundisa abantwana abancinyane kungumsebenzi omkhulu kakhulu ngoba abantwana kulapho abaqala khona ukuthi baqoqeke engqondweni bakwazi ukuhlonipha abanye bakwazi ukudlala kuhle, bakwazi lezikhathi zokudla.

Ukufunda ngemifanekiso kwenzukuthi abantwana bezinga eliphansi ele nursery bafunde lula nxa bebona odoli, bebona ukuthi kuthiwani ngabo bechasiselwa kuba lula ukufunda.

Abantwana abasese bancinyane bayaswela ukuthi ekufundisweni kwabo kube lethuba lokuthi badlale kube lethuba lokuthi benze imidlalo ezabenza ukuthi bathande izikolo.

Abantwana abancinyane baswela isineke, bafundiswe ngumuntu owufundeleyo umsebenzi njalo okwaziyo ukuthi umele abaphathe njani. Ukwenzel' ukuthi babelethuba lokufunda.

Ukufundisa abantwana abasesebancinyani abangakafiki esigabeni seprimary kwenza ukuthi bazwisise indlela yemfundo ikanti lofundisayo kumele abelesineke.

Abantwana abancani bafundiswa ngendlela ezinengi, kwesinyiskhathi kumele uhlale phakathi laphakathi kwabo. Ubaxoxele indatshana. Kumbe wenze lokhofisukuthi bakuzwe bakufunde.

Abantwana abanciyane bayafundiswa baphinde banikwe ithuba lokuthi badle ,ngoba basesebancinyane kumele kube khona okunathwayo lemiphako noma baphekelwe khonapho esikolo banikwe ukudla.

Abantwana besikolo kuzinga langaphansi abancinyane kuhle bafundiswe indlela yokuziphatha langesikhathi sokudla bakwazi ukuthi umuntu kumele ahlale phansi adle echumile.

Imfundo iqakathekile emhlabeni wonke ngakho nxa umntwana omncinyane angaqala kuhle ukufundiswa kwenza ukuthi athakazelele isikolo, athakazelele imfundo abe lekusasa elihle.

Amathafula okufundela esithi ngama desk ayasweleka ezikolo ,ukwenzelukuthi abantwana bafunde kuhle belendawo enhle eqondileyo yokubhalela bafunde baqeqeshe.

Umntwana weskolo sezinga langaphansi umele anakekelwe ngabazali, athengelwe iYunifomu, athengelwe iSetsheli isikhwama sokugcina impahla ukwenzelukuthi laye azizwe engumntwana okhululekileyo.

Abantwana bemfundo yangaphansi eprimary bayakuthanda ukuthi bafundiswe ngezinto ezibhaliweyo njalo emdulini kube lamatshathi abhaliweyo izinto ezenza bafunde ngcono.

Bonke abantwana bemfundo engaphansi eye "primary" kumele babe lama yunifomu lezicathulo, kodwa ngenxa yokuswela abanye batholakala begqoke amapatapata abanye begqoke njalo okutshiyeneyo enyaweni ngenxa yokuswela.

Ezinye izikolo zikhatshana endaweni zemaphandleni kodwa ke nxa kufakwa amabhakani emgwaqweni kwenza ukuthi umuntu ahambe kuhle ayefika kulesosikolo angalahleki endleleni.

Ezemfundo yangaphansi eye primary zenza ukuthi abantwana baqeqetshe ezikolo babe lolwazi bafundele ukwakha ikusasa labo lekusasa lomphakathi

Zonke izikolo kumele zibe lamanzi atholakalayo aseduzane ukwenzela ukuthi kubekhona ukuhlanzeka. Ezinye izikolo sezifaka o"jojo tank" ukwenzela ukuthi amanzi abe seduze.

Uma isikolo sihlanzekile, kwenzukuthi abafundi bafunde kuhle labo bahle bafunde langenhlanzeko ukwenzelukuthi ikusasa labo liqhakaze labo benelise ukuzigcina behlanzekile.

Izikolo kuhle zamukela abantwana abaphilileyo labanye abagogekileyo. Nxa kukhona umfanekiso womntwana ogogekileyo kwenza ukuthi labanye bemhloniphe.

Indawo zokudlalela ezingeni eliphansi, ezikolo, liyasweleka libekhona, njalo libe lihle! Ukunzela ukuthi abantwana bafundiswe ezemidlalo. Abanengi bayayithakazelela imidlalo.

Ezemfundo ziqakathekile kakhulu sonke sidlule ezikolweni safunda ukwenzela ukuthi ikusasa lomuntu lithuthuke, kuqakathekile ke ukuthi abantwana banikwe lelothuba bayefunda ezikolweni zebanga langaphansi.

Abantwana benfundo yaphansi eyeprimary kuhle bafundiswe ukwenzelukuthi bakwazi okufundiswayo .Kanti njalo banikwe amathuba okudlala ukuze bathakazelele ezemfundo.

Abantwana bezinga elingaphansi elemfundo primary bafundiswa lokubala ngakho nxa kukhona inombolo ezibhaliweyo kwenza ukufundisa kubelula bebala kuzo lezo nombolo

Ibanga langaphansi lemfundo eleprimary kuhle nxa lisiba lendlela yokufundisa abantwana langemidlalo bathole izinto zokusebenzisa lokuthi badlale bakholise.

Amabhuku okufunda esikolo zezinga elingaphansi eleprimary ayasweleka ukuze abantwana bonke benelise ukuthi babe lebhuku omunye lomunye.

Abantwana bemfundo yebanga elingaphansi eyeprimary bafunda ngcono nxa bebona ulutho lukhona emdulini ngakho ababalisi abakhutheleyo bayanamathisela emdulwini okubhaliweyo.

Imisebenzi yezandla iqakathekile. Abathungayo bayasweleka kakhulu empilweni zethu ngoba yibo abasithungela izambatho iziggqoko, basithungela okokusebenzisa, basithungela yonke into esingabe siyiswela.

Imfundo yesekhendari lemfundo yemakholeji, kuhle nxa kufundiswa ngokuthi abantu babeyazi imisebenzi yezandla njalo benelise ukulungisa impahla zokugqoka ngoba ziyasweleka izikhathi zonke.

Ukusebenza ngensimbi kulethela abantu ulwazi olulusizo nxa besuka kumfundo yangaphezulu besiya kuma college befundisiwe kungabasiza kube yiyo indlela yokuphila.

Amabhakani akhangayo ngemibala enza ukuthi umuntu asondele eduze abonisise okubhaliweyo. Kuyasweleka lokhu ezikolo zangaphezulu lasemakolitshini.

Imisebenzi yezandla iyathuthukisa isizwe, nampa babonakala besenza imisebenzi yezandla, betshisela belungisa izinto ezincedayo abantu, lemibheda engaphuma khonalapho iqakathekile

imitshina yama microscope yenza ukuthi izinto ezincinyane zibonakale zezinkulu kubelula ke ukuthi kuhlolwe kubonakale ukuthi kungabe kuligcikwane mhlobo bani

Nxa abantwana bemfundo engaphezulu yangesecondary kumbe eyemacollege sebethe bafunda kulesikhathi semhloliso njalo kuhlala omunye abekhatshana lomunye ukuze bengakopelani imisebenzi.

Ukufunda kuhle kakhulu noma kuse secondary noma kuse tertiary kuyasweleka ukuthi izifundi zibe lomuntu okwaziyo ukufundisa oqeqetshileyo olelungelo elihle.

Ama laboratory ayasweleka ezikolo zebanga elingaphezulu lasema kholitshini ukwenzela ukuthi abafundi nxa befundiswa ngemithi bayenelise lokuthi benze ama experiment lokuhlola izinto ezithize

Ukuthunga izigqoko yinto eswelakalayo ezikolo. Yikho-ke abantwana nxa befundiswa ukuthunga kuzinga lemfundo yangaphezulu esecondary kuyabenza ukuthi babelekusasa elihle

Imisebenzi yezandla ezikolo zemfundo engaphezulu eye"Secondary"lemakomitshini yenza ukuthi umuntu noma engaphumelelanga kuhle ezifundweni kodwa aphume elomsebenzi wezandla awenelisayo.

Ezokubaza lezokutshisela insimbi kuyafundiswa emasekhondari lasemakholeji yikho umuntu angafunda kuhle ngaphandle kwakhonalokhu angaphila azisebenzele ngezakhe izandla.

Imisebenzi yezandla iyikusasa ebantwini abanengi ngakhoke nxa ifundiswa ezikolo emasekhendari lezikolo eziphezulu amakholeji kwenza ukuthi abantu babe lekusasa lokuzisebenzela.

Imisebenzi yezandla iletha ikusasa elihle ebantwaneni beskolo. Nxa imfundo yangaphezulu kumasekhondari ifundisa imsebenzi yezandla kwenz' ukuthi abantwana babelekusasa elihle bezisebenzela.

Imitshina yokufundisa ezikolo zebanga eliphezulu, emasekhondari kumbe emakolitshini, eyenza ukuthi abantu babone umfanekiso emdulini eyamaphrojektha, kuhle ibe khona ezikolo kufundiseke kuhle.

Kuhle nxa abafundi bencedisana noma kuse secondary noma kusemakolitshini bencedisana ukwenzela ukuthi umsebenzi wabo usebenzeke Lula lokhu abakwenzayo kuphumelele.

Nxa abantwana bangaqala ukufundiswa ngokusebenza ngezandla zabo kwenza ukuthi lalapho sebefika emfundweni yaphezulu eyemakolitshini bakuthathisise lula kubasize empilweni.

Nxa umntwana eseqedile izifundo ezangaphansi esithi yi primary education, udlulela phambili aye kweye secondary. Yikho ke ama secondary kumele kube yindawo ezinhle, ezikhanga abantwana bazibone ukuthi sebemfundweni yangaphezulu.

Udabalokufunda luqakathekile kakhulu ezikolweni yikho ke nxa kumele izikolo ziqhubeke ziletha abantu abalolwazi kumele abantwana bahlale bafunde bafundiswe ukwenzela ukuthi ikusasa liqakaze libe lihle.

Abantwana beskolo kuyasweleka ukuthi ngezikhathi ezithile kwenziwe umhlangano bafundiswe bebonke bendawonye batshelwe ngezempilakahle ukwenzela ukuthi nxa befika emakhaya babatshele abazali

Imfundiso yezempilakahle ithatheka lula kwesinyisikhathi isakazeke njalo iyefinyelela abantu abanengi nxa kufundiswa ezikolo zamasecondary ukuze abantwana bayetshela abazali abakufundisiweyo.

Ibhakani elitshengisa ibizo leskolo njalo lokuthi isikolo singaphi. Lenza ukuthi losidingayo abone abesehamba kuhle angalahleki ayefika kulesoskolo.

ukufundwa kwenombolo kwenza ukuthi abantwana baphume ezikolo zama secondary baye ema university beyefundela imisebenzi eqakathekile egoqela eye science

Ezemidlalo ziyasweleka ziqakathekiswe ezikolo zebanga langaphezulu njalo abafundi bayathokoza nxa belezinto zokutshaya besapota labo ababasapotayo kumidlalo yabo yesikolo

Nxa abantwana bezinga elingaphezulu leSecondary sebethe bafundiswa, kuhle ukuthi lapha lalaphaya banikwe imihloliso ukuze kubonakale ukuthi bayazwisisa abakufundisiweyo.

Ezemidlalo ezikolo kumele zenziwe ikakhulu izinga langaphezulu ngoba abanye abantwana abangazanga baphumelele kuhle, bangaphila ngazo ezemidlalo kumasports, ukugijima kumbe ibhola.

Kulezinsuku abantwana sebefundiswa ngemisebenzi emihle ngamakhompuyutha. Bafundiswe njalo lokuwasebenzisa. Ohulumende bayawathenga amakhompuyutha abekhona ezikolo.

Ezikolo zamasecondary kuyasweleka ukuthi kubekhona ilibrary. lndawo okugcinwa khona amabhuku. Abantwana bangene kuleyondawo. Bafinyelele ukuthi bafunde amabhuku atshiyeneyo.

Ezemidlalo ezikolweni zezinga elingaphezulu yinto eqakathekileyo ngoba abanye eskolo kuyabe ngungayiskho ukuthi yikho okuzabaphilisa kodwa aphiliswe yizo ezemidlalo.

Izikolo zama "Secondary" ziyimihlobo etshiyeneyo, ezinye abantwana bafunda behlala emakhaya ikanti ezinye abantwana bafunda behlala khona esikolo ukuze bengahambi umango omude.

Imidlalo lokwenza idrama kwenza ukuthi abantu bavuleke ingqondo. Abantwana besikolo beSecondary okunye kuyabaphilisa. Kuhle imidlalo iqakathekiswe ezikolo ezingaphezulu.

Wonke umntwana weskolo kuhle ukuthi agqoke iyunifomu ukwenzela ukuthi kubonakale kulomahluko phakathi kwabantwana besikolo lababalisi ngoba abantwana besekhondali bayabe sebebakhulu.

Imfundo yama University igoqela kwesinye isikhathi ukuhamba, ngakho-ke kuyasweleka kube lezimota ezokuhambisa, nxa abantu bemele baye kweyinye indawo besiyakwenza ama research babe lemota zokuhambisa.

Imfundo kayipheleli khonalapha phansi, imfundo iyathathwa ize iyefika emanyuvesithi, yikho ke nxa umntwana esuka ezikolo zaphansi esesiya e yunivesithi kumele athole lezakhiwo zakhona zizinhle ukuze abone ukuthi usemfundweni ephezulu.

Ema university kufanele ukuthi kube lendawo zokudlela ukwenzela ukuthi nxa abafundi sebemele bayekudla kube lendawo enhle, ehlanzekileyo njalo elezihlalo ezinhle.

ukuze kuqhubeke kulezisebenzi eziqeqetshileyo kumele ukuthi imfundo isukele kumfundo yangaphansi kuye kweye secondary kubesekusiya phezulu kweyamanyuvesithi yikho ke ama nyuvesithi ayaswelakala kuwo wonke amazwe

Ifurniture yokusebenzisa emayunivesithi kuqakathekile ibekhona ukwenzela ukuthi abantu bafunde kuhle behlezi ematafuleni omunye lomunye eleyakhe.

Imitshina yamakhompiyutha lamalaptop kuqakathekile ukuthi ibekhona ezikolo zaphezulu emaYunivesithi ukwenzela ukuthi abafundi bafunde kuhle imisebenzi yabo yonke bayilobe ngamakhompiyutha.

I furniture yonke kuyasweleka ukuthi ibekhona emaYunivesithi ukwenzela ukuthi izifundi zihlale kuhle endaweni yazo ukuze bafunde kuhle bekhululekile.

Ukuze amaYunivesithi akhiphe abantu abaqeqetshe bafundiswa kuhle kumele babelazo into zokusebenzisa nxa befunda ngemithi ibe khona nxa befunda ngokugcinwa kwamaphilisi abe khona lamabhodlela ahlelwe kuhle.

Ekuhlelweni kwama budget uma uhulumende kumele ukuthi kube khona amabudget yokuthi kwakhiwe ama university abe manengi ukwenzela ukuthi abantu bafundiswe baze bazosebenza basize isizwe

Ngobuhle bendawo umuntu noma engena khona kwenza ukuthi abe lekhangelelo eliphezulu. So ke amayunivesithi nxa eyakhiwe abamahle kwafakwa yonkinto kwacaca kwenza ukuthi isifundi laso sikhululeke sithole ulwazi.

Indawo enhle elotshani obuhle obuluhlaza ivalelwe kakuhle kungaba kuyindlu kodwa ke iyabonakala yakhiwe kuhle njalo iyakhathalelwa kakuhle ngoba kuluhlaza utshani lwakhona.

Ubuhle bendawo kwenza ukuthi umuntu ananzelele ukuthi kungaphuma okuhle phakathi kwaleyo ndawo yikho ke abafundi beyunivesithi kuhle bafice indawo ezinhle bafunde bephume labo sebelezicoco.